Ah babaandu bakali nga baandu bano iliwo bali khu bikele ate babaandi baba khu motokha. Abaandu bano ba'ambile tsi bendela ah nga ibendela yino ilimo bwa green ni buwaanga.

Aha shino shili shisawa she busket ball mushisawa muno mulimo basani babili nga mutwela ali mushigaali she baleme atee wenyusile kumupila mungakyi alikhukana khuteba yabawo ukundi uwimikhile inyuma wewe inga ali khumuyetakho

Ah oyuno ali nashimya, ah nashimya oyu waleya nabi ate khukari khwayo khulikho inzila imbalaayi nabi nga khunzila khuno khulikho bunyaasi bukali.

Ah biino bili bisaala bikaali naabi nga yatsowa basindaana uh mubisaala mwene muno mulimo tsinguudo tsibili nga tsakhalamo tsi part mubisaala biino.

Kamafumbi kamamali kabonekhile ah ni i'nyaanga ili khekwa yabukabukanisile anzye ah yashusile ni i'rangi iye i'nyaanza.

I laptop iwanga nga ilikho bi wandikhe bakyibikhile khu mbaawo nga khundulo khwayo khulikho i simu nalundi yabakho i pen iya blue ni glass iye kametsi ni shitabo abundulo nawo.

Inyanga ili khukwa ate inyanga yiino yarere kameetsi kamakaali ke'nyanza khurandara khumetsi khuno khulikho umusani uwimikhilekho ni camera nga Ali khukhushengelamo

Yuno ali umuundu, umuundu yuno wakwarire i'apron, ah apron yuno ali umuwanga ate nga wamufunyile kamakhono, iburangisi wewe waliyo tsinyama.

Aha shisawa, mushisawa muno mulimo babana bafiti numundu mutwela umukhulu, khubana bano mutwela wakwarile uniform uli uwenjawulo khuwebashewe.

Abandu bali mukhatale, mukhatale mulimo umusaani wa'ambile tsinyinyi mungono ate nga umukhaasi naye aliwo wetsile khukula tsinyenyi

Kameetsi kali khukhwama mu lukinji mumeetsi mwene umu mulimo kamabaale kamakali, khundulo khwe kameetsi khulikho bisaala bibya nga bitsowakho.

Aaaah luno luli lukudo lukudo, lukudo luno luli lwakolasi ah khulugudo khuno khulikho tsimotokha tsitaru yabawo ni pikipiki indwela isi umundu ali khufuga

Luno luli luguddo lwa'chorus luli khutsa inje aah khundulo khwe luguddo luuno khulikho bisaala Amala yabakho ni ibendela iye Uganda

Luno lukyewa khushikyewa khuno khulikho bibitsi bifiti bibikhilakho yabawo ni lilyato lyayonekha inga lili iwo nalyo lili shimbi ni bibitsibyene